Abazali babantwana kumele bahambise abantwana kwabezempilakahle ukuthi bayehlatshwa kumbe bathontiselwe bavikeleke emikhuhlaneni eyabe isikhona ukwenzela ukuthi abantwana bengaguli.

Odokotela labonesi bayagqoka izigqoko zokuvikela ukuthi labo bengatholi umikhuhlane ethelelwanayo.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi bafundise abantu ngokuqakatheka kokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi kungabi lemikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana babo esibhedlela ukuyahlatshwa ama injection lokuyahlola ukuze bavikele abantwana babo emikhuhlaneni

Kudokotela ugqoke waphelela izinto zokuvikela , siyabonga ulesigulane aselaphayo , endlini la kugcwele imishina esetshenziswa ukulapha izigulane

kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bavoke izigqoko zokuzivikela imikhuhlane eyabe isiphumile ukwenzela ukuthi bengatheleli izimuli zabo nxa sebebuyele ngekhaya

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde indlela eqondileyo yokugeza izandla. Kulebhakane elifakiweyo elitshengisa indlela eqondileyo yokuthi abantu bageze izandla.

Umongikazi lomzali sebefake umntwana esikhalini umntwana ogulayo uyafakwa esikhalini andubana unenzi sebeqalise ukumelapha

Abezempilakhle bayahamba belanda abantu ezindaweni zabo kumbeni emakhaya ukwenzela ukuvikela imikhuhlane eyabe isikhona.

Abezempilakahle, abakhanya begqokile. Kusuka ekhanda kusiya enyaweni, okokuvikela. Bakhanya bathwele, isigulane, esigula ngomkhuhlane, owesabekayo. Yikho begqoke bahloma.

Libhakani elitshengisa ukuthi abazempilakahle bayabambana ukwenzelukuthi bafundise abantu ngokuqakatheka kokuvikela imikhuhlane ethize.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bahlala besenza imhlangano behlangana becebisana ngemikhuhlane ngendlela abangayinqoba ngayo leyo mkhuhlane njenge mhlaba wonke.

Kuqakathekile ukuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo, abantu banganathi amanzi asuka endaweni ezingahlanzekanga. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuqakatheka kokunatha amanzi ahlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazuze amanzi ahlanzekileyo. Kumele njalo bafundiswe ngokuqakatheka ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokuthi lawo angahlanzekanga aletha imikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe basebenzise amanzi asuka endaweni ezihlanzekileyo benganathi amanzi asuka endaweni ezingahlanzekanga. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuqakatheka kokunatha amanzi ahlanzekileyo.

Abantu abezempilakahle bahlezi ezitulweni baxoxisana labantu ngendlela zokuziphatha kuhle. Abantu bezempilakahle bayaphuma behamba besiya xoxisana labantu ukuvikela imikhuhlane eminenginengi.

Umhlaba wonke jikelele, odokotela labomongikazi, bayahlola izigulane. Bezinike imithi, evikela imikhuhlane, eyehlukeneyo.

Ibhakane elitshengisa ukuthi abezempilakahle umhlaba jikelele bayancedisa ukuthi umhlaba uvikeleke emkhuhlaneni engabe ivelile.

Umhlaba wonke jikelele kuqakathekile ukuthi abezempilakahle behambe phandle bedinge abantu bebaxwayise kumbe bebafundise ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle ukuvikela imikhuhlane.

Ukuze umntwana wonke ahlatshwe kumbe athole usizo. Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela belande abantu belaphele abantwana endaweni zabo kumbe bebahlabe kumbe bafundise abazali endaweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo. Kumele abantu bafundiswe njalo ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo. Babelolwazi lokuthi ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga kungabatholela umkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bemomotheka bekhuluma kuhle bengakhulumi kubi bezondisana kuyayenza ukuthi abantu bagule umkhuhlane wengqondo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bekhululekile njalo bengagcini imfihlo njalo bengahlali bebodwa ikakhulu nxa ulento ekuhluphayo kumele unanzelele ukuthi uhlala ulabanye.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle belande abantu emakhaya abo bexoxisane ngabantu ngokuqakatheka kokuzigcina kuhle benanzelela ukuthi khona abaguli ngengqondo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle befundise abantu ngokuziphatha kuhle njalo ngokuthi kuqakathekile ukuthi abantu babelemicabango engabakhathaziyo ukwenzela ukuthi bengaguli imikhuhlane yengqondo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ,bafundiswe ngokuqakatheka kokugcina indawo zethu .Lomoya wethu uhlanzekile esigabeni kumbe edolobheni esihlala kilo.

Ezibhedlela kulezindlu la okugcinwa khona abagulayo, kulemibheda abalaliswa khona. Amanensi bayabe bekhona loba kusebusuku bayabe bebagcinile bebanika imithi.

Indlu la egcinelwa khona izigulane kumele ibe ihlanzekile ibe lamafasitela amakhulu njalo kumele kuhlale kulonensi okhangele izigulani.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana abancane bakhuthazwe ukuthi behambe ezibhedlela, behambisa abantwana ukuthi beyehlolwa kumbe bayelatshwa ngodokotela.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle betshengise abantu lapho okulesibhedlela khona njengokufaka amabhakane ukuze abantu bebekwazi ukuthi baqonda kuphi.

Ezibhedlela kulendawo lapha okusebenza khona abezempilakahle abasebenza ukuloba ngokwesibhedlela okuthwa kuseadmin yiwo lapha ohamba khona nxa ufuna ukubhadala kumbe ufuna ukubuza ngesibhedlela.

Ungangena phakathi kwesibhedlela kumbe ngaphandle empilo kuyabe kubhaliwe kulamabhakani abhaliweyo atshengisa ukuthi uqonde ngaphi wena lapha oyabe ufuna ukuthi uye khona

Izigulane, ma zigula kakhulu. Kazibuyeli ngekhaya. Ziyagcinwa esibhedlela, la okuhlala khona izigulane. Kuyabe kulabonesi, ababakhangelayo, isikhathi sonke,

Kuqakathekile ukuthi abafundi abafundela ezempilakahle befunde basebenzisa imitshina yakulezinsuku abazayisebenzisa njalo ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo.

Imithi yakulezinsuku bayabhala ngaphandle kwamambodlela kumbe ngaphandle komuthi ukuthi umuthi wakhona usebenzani njalo lokuthi umuntu lowo ulani ngaphakathi kwawo, uwunatha kangaki ngelanga.

Abezempilakahle bayaphuma phandle kwezibhedlela bayefundisa abantu ezindaweni zabo, ngokuqakatheka kwempilo njalo lokuziphatha kuhle kwabantu.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahlole abantu kumbe bazise abantu ngemikhuhlane ephumayo, ehlasela abantu ezigabeni.

Abezempilakahle balezikhathi lapha abaphuma khona phandle. Besiyafundisa abantu, kumbe besiyabahlola, imikhuhlane eyehlukeneyo, engabahlasela.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi behambe befundisa abantu ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle ikakhulu umhlaba wonke jikelele ukwenzela ukuvikela umkhuhlane.

Abezempilakahle bayafundisa, kumbe bayafundisana nxa kulomkhuhlane osuhlasele isi i ilizwe kumbeni umhlaba.

Abezempilakahle kaqakathekile ukuthi bafundise abantu, ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle empilweni, ukuze kuvikelekele imikhuhlane ukuze abantu behlale ehlanzekile.

Libhakane elitshengisa umama. Kuqakathekile ukuthi omama baziphathe kuhle njalo ukwazisa omama ngomkhuhlane ongabathola nxa bengaziphathanga kuhle.

Abakhulu bezempilakahle, bayahlangana ukuze kube lokusebenzelana kuhle. Ukuze abantu benelise ukwelatshwa ngendlela eziqondiileyo. Bathole imithi.

Phandle kwesibhedlela kuyabe kulalapho okuphumela khona abantu kwesinye isikhathi bayabe bemelele izigulane kwesinye isikhathi bayabe begcine isigulane esiphakathi esibhedlela kuqakathekile ukuthi abesibhedlela bafake ama bentshi okuhlala

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamabhakane atshengisa indawo lokuthi nxa ufuna ukuya endaweni uqonda ngaphi. Ibhakane elitshengisa ukuthi nxa ngifuna ukuyathenga amaphilisi kumbe ngifuna ukuya esibhedlela ngiqonda ngaphi.

Udokotela usebenzisa umtshina yakulezinsuku ukuhlola umama ukuthi umzimba wakhe uhamba njani , lapha siyambona uyamhlola ilihlo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakhle bafake amabhentshi ngaphandle kwezibhedlela ngaphandle kweminyango yezibhedlela ukwenzela ukuthi izigulane zibuye zihlale khona zimelele ukwelatshwa.

Nxa umuntu engafa esesibhedlela uyahanjiswa endlini okuthwa kuse mortuary. La yikho indlu leyi eyabe iqanda kumelele abantu besayenza amalungiselelo

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kube lamabhakhani phandle atshengisa ibizo laleso sibhedlela. Lokutshengisa indawo lapho engingaqonda khona ngilanda izinto ezitshiyeneyo. Lokuthi kutholakhalani kuleso sibhedlela.

Ezibhedlela kulezindlu la okugcinwa khona omama abasanda kubeletha kuyabe kulabo dokotela labo nesi bebekhangela ukuthi bagcina njani abantwana babo .

Ezibhedlela ezikhulu ,ziyatholakala zilezindlu ezinengi .Ngoba kuyenziwa into ezinengi phakathi kwesibhedlela. Kulendawo la okuhlolwa khona ,lendawo okuthengiswa khona amaphilisi. Izibhedlela ziyabe zizinkulu.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kufakwe amabhentshi okuthi abantu abagulayo babuye behlale bemelele ukungena kubo"nurse" labodokotela. Siyananzelela ukuthi abantu bahlezi bamelele ukubonwa ngu"nurse" kumbe ngudokotela.

Phakathi kwesibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile njalo kube lezitulo lapha okuhlala abantu bemelele ukuthi bebonwe ngodokotela kumbe ngonesi. Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale phansi ngengoba bayabe begula.

Ezibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile. Yonke into esibhedlela kumele ngoba yikho lapho abantu abathola khona impilo. Kumele kube lamafasitela amakhulu.

Ezibhedlela kuyatholakala imibheda la okulala khona abantu abagulayo labomongikazi lamadokotela asebenzisa imibheda le ukulaphela abagulayo imibheda le iyenelisa ukuthi uyisukumise kumbe uyilalise ngendlela ofuna ngayo.

Indlu yabezempilakahle la abasebenzisa khona ukuhlola okungaba ligazi kumbe ngumthambiso wesigulane. Bayabe befuna ukwazi ukuthi isigulane sibulawa kuyini.

Ezibhedlela kuyatholakala amabhentshi ayabe efakwe ngaphandle ukwenzela ukuthi izigulane zifike zihlale ziphumule kumbe nxa ziphuma phandle sezilatshiwe zenelise ukuthola lapho eziphumula khona.

Omama nxa bengaqeda kubeletha bayahanjiswa ezindlini abagcinelwa khona ezesibhedlela. Bona umama uyaphumula kanye lengane yakhe.

Izibhedlela ezinengi kuyatholakala izindlu la okugcinelwa khona amaphilisi ukwenzela ukuthi izigulani zithenge amaphilisi eduzane labo

Udokotela uyahlola umama obuyileyo esibhedlela ukuzolatshwa, kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa kuhle uvakatshe esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi umuntu abe ehamba evakatshela abezempilakahle. Esiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Siyabonga nampa abanye bayahlolwa ngabezempilakahle.

abezempilakahle bagqoke izazi elilombala owesibhakabhaka wagqoka lokokuzivikela emakhaleni lasekhanda usebenzisa imitshina ukulapha isigulane

Isigulani sihlalisiwe embhedeni owokuthi uyakwanisa ukuwulalisa kumbe ukuwuvusa. Sifakwe imitshina encedisa ukwelapha.

Omama babuyile esibhedlela ukuzodinga ukusizakala kubodokotela lakubo mongikazi nanguyana umongikazi uyancedisa umama.

Ezibhedlela kulezindlu la odokotela abahlinzela khona izigulane. Indlu leyi ayiphombu kungenwa noma ngubani, kungena odokotela labo nesi bayabe gqoke baphelela izinto zokuzivikela.

Odokotela labo"nurse" baphakathi kwendlu lapho abalaphela khona isigulane esikhanya siyahlinzwa ngodokotela. Kumele odokotela bebe banengi njalo bencedisane.

Kuqakathekile ukuba nxa ungezwa kukhe uvakatshele isibhedlela ungameleli umkhuhlane ukuze ube uqwale kuqakathekile njalo ukuthi uvaketshele abazempilakahle ubatshele okuzwayo bakuhlole masinya.

Agulayo bayaxwayiswa ukuthi bahambe kwabezempilakahle ukwenzela ukuthi bahlolwe imikhuhlane ingakamemetheki njalo balatshwe ngendlela eziqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe kwabezempilakahle bayehlolwa imikhuhlane ehlukeneyo. Siyabona nampayana abanye abahlolwayo ngomongikazi.

Abasebenza la okuhlolwa khona imikhuhlane kumele bebelolwazi lokubala khonokho okuyabe kubhaliwe emitshineni lokuphumayo ukwenzela ukuthi banike abantu impumela eqondileyo.

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona kungaba ligazi nguthambisi kumbe ngokunye okuhlolwayo okwesigulani basebenzisa imitshina emkhulu

Abasebenza ezindlini lapho okuhlolwa khona abagulayo, basebenzisa imtshina emkhulu, esebenza ukubona ngaphakathi komuntu ogulayo ukuthi kungabe kunjani.

Indlu la okuhlolwa khona igazi imithambiso lokunye okwabantu abagulayo kuyatholakala kulemitshina emikhulu njalokumele kube lamakhabothi amakhulu okugcinela lezo zinto.

Abezempilakahle abasebenza lapho okuhlolwa khona abagulayo besebenzisa imitshina bayenelisa ukukhangela phakathi kwesigulane ukuthi yiliphi ithambo elingabe liqamukile.

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona kungaba ligazi lemthambiso lokunye basebenzisa imitshina eyokuhlola ukuthi kungaba isigulani sibulawa kuyini.

Yindlu lapha abezempilakahle abahlola khona kungaba yimthambiso kumbe yigazi kumbe kungaba yini okwezigulane ukuze bazi ukuthi izigulane zikhathazwa yikuyini.

Abezempilakalakahle la abasebenza khona okuhlolwa khona basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola kungaba ligazi kumbe ngumthambiso wezigulane.

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona, bayathatha igazi lezigulane befake kuzimbodlela ezincane. Ukuthi besebenzise zona nxa befaka igazi emtshineni.

Izisebenzi ezisebenza la okuhlolwa khona okungaba ligazi kumbe ngumthambiso kube ngokunye okuhlolwayo okwesigulane ziyahlola ziqaphelisise lamabizo ukwenzela ukuthi kungaphambaniseki

Nxa isigulane sihambisa imthambiso kumbe igazi kulabo abahlolayo, siyafaka igazi laso embodleleni encane kumbe ngumthambiso kumambodlela amancane. Elotshwe amabizo ngaphansi

Abasebenza la okuhlolwa khona kungaba ligazi, imthambiso lokunye okwezigulayo bayathatha kungaba ligazi befake phakathi kwembondlelanyana ezincane. Yizo abazisebenzisayo kuyabe kulotshiwe igama lesigulane ngaphandle

Lapha abazemphilakahle abahlolela khona, kungaba yimthambiso kumbe igazi, kumbe kungaba yini okwesgulane, bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuthi bathole imphimela yalokhu okubulala ogulayo.

Ngemva kokuhlola kungabayigazi kumbe ngumthambiso kungaba yini okubuye endlini okuhlolwa khona abazempilakahle bayagcina lolu lwazi phakathi kwama khompuwutha kumbe bayambala phansi lokhu abakutholileyo

Lapha sibona osebenza la okuhlolwa khona, esebenzisa umtshina ukuhlola okungabe kubuyile okwesigulane ukuze ephume lempumela eqondileyo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukuhlola abayabe bekuphiwe ikakhulu kumbe kungabe ngumthambiso behlole bebone ukuthi umuntu ubulawa yini.

imithi yakulezisuku uyagcinwa phakathi kwamambodlela umuthi uyabe ubhaliwe phandle ukuthi ngowani njalo usebenzani

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana balethe abantwana ezibhedlela ukuze omongikazi bezobahlola kumbe bebahlabe ama injection ukwenzela ukuvikela imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana kwabezempilakahle. Ukuhlabisa abantwana. Ukwenzela ukuthi bevikeleke emkhuhlaneni.

Ibhakane elibhalwe Sangwe Polyclinic litshengisa isibhedlela esilapha izi- imikhuhlane eyehlukeneyo-hlukeneyo. Labo mama ababelethayo bayalatshwa, bayancedwa kuleyi ikliniki.

Omongikazi bayahamba ezikolo. Besiyahlaba abantwana amanjekisheni, ukwenzela ukuthi, bavikeleke, kumikhuhlane, eyabe ikhona.

Abagulayo basesibhedlela endlini lapho okugcinwa khona izigulane. Indlu le kumele ihlale ihlanzekile, amafasitela evuliwe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani imikhuhlane.

Ukuze isigulane siphile, oDokotela bayabe besebenzise imitshina eyehluyehlukeneyo, eminye kakhona iyabe imncane eyinye yakhona imkhulu.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina emikhulu nxa belapha abagulayo ukuze babone umkhuhlane ohlupha ogulayo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina ekulapheni izigulane kumbe njalo bayasebenzisa imitshina ekuhloleni izigulane ukuthi bazi ukuthi zibulawa kuyini.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola izigulani ukuze izigulane zilapheke.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emncane ukuhlola izigulani ukuthi zibulawa kuyini lapha siyabona umtshina lowu siyawubona uhamba uthwele ngudokotela kumbe umongikazi.

Odokotela basebenzisa imitshina eyehlukehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola izigulane ukuthi zibulawa kuyini ukuze balaphe umikhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eminenginengi ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo. Umtshina ungaba umncane kumbe umkhulu bayasebenzisa ukulaphisa abagulayo.

amabhandetshi asebenza ngendlela ezihlukeneyo amanye amabhadetshi asebenza ukuvala isilonda ukuthi umuthi ungene

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emikhulu lemincane, ukuze beyenelise ukwazi uhlupho lwesigulani, basebenzisa imitshina.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola izigulane ukuba zibulawa kuyini.

Odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo nxa behlinza umuntu. Kuyabe kulemitshina esebenza izinto ezitshiyeneyo.

Odokotela, omongikazi basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuhlola imikhuhlane engabe ilezigulane.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina esetshenziswa ngodokotela labonensi ukulapha izigulane, kumbeni ukuzihlola imkhuhlane ukuba babulawa kuyini.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukwelapha izigulane kumbe ukuhlola imkhuhlane engabe ibulala kwala izigulane.

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha izigulane, kumbeni ukuhlola izigulane ukuze bezi bazi ukuthi isigulane sibulawa ngumkhuhlane bani.

Kulemitshina eyalungiselelwa abangayenelisi ukuhamba kuhle. Abanye bayaphiwa imitshina isitulo sokuhlala ukuthi simncedise ukuhamba. Abanye bayanikwa okokuhambisa ukuthi yena abe efuqa nje kuphela.

Ukuze abantu bazivikele emkhuhlaneni kumbe ekutholeni izisu kumbe eminye imikhuhlane kumele banathe amaphilisi kumbe bagqoke amakhondomu ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa njalo lemitshina emincane eyokuhlola izigulane kumbeni kungaba yisgulani sibulawa lizinyo.

Abezempilakahle basebenzisa umbheda ohambayo njalo umbheda lowu uyasukunyiswa uyalaliswa ukwenzela ukuthi odokotela nxa beselapha isigulane besilaphe ngendlela abafuna sihlale ngaso

Abezempilakahle basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuze benelise ukwelapha izigulane kumbe ukuzihlola kumikhuhlane eyabe izihlasele.

Omongikazi labadokotela basebenzisa imitshina eminengi nengi ukuhlola abagulayo kumbe ukuhlola kungaba ligazi, kumbe ngumthambiso yomuntu ogulayo.

Abezempilakhle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha kumbe ukuhlola abagulayo ukuze babalaphe umkhuhlane oyiyo

Abezempilakahle basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukwelapha izigulane kumbe ukugcina abakutholileyo ngaphakathi kwemitshina leyo.

Abezempilakahle ukuze bethole ukuthi isigulane sibulawa yini bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo eminye mincane eminye mikhulu njalo.

Udokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo. Ukwelapha amazinyo lokuwakhangela lokuwagezisa ukuthi umuntu ahlale olamazinyo ahlanzekileyo

abezempilakahle basebenzisa imitshina eminengi ekulapheni kumbe ekuhloleni izigulane ikuze babine ukuthi isigulane sibulawa kuyini

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyokuhlola izigulane kumbe ukuzelapha, ukuthi bayazi ukuthi zibulawa yini.

abezempilakahle basebenzisa imitshina eminengi kungaba yikulapha abagulayo kumbe ukuhlola abagulayo kungabe ngumthambiso wabagulayo kumbeni ligazi benzela ukuhlola lokhu ukuthi umuntu ubulawa yikhuyini

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina ukulapha abagulayo. Imitshina le ingabe iyimitshina emincane kumbeni imitshina emikhulu, yonke iyasebenza ukulapha abagulayo.

Odokotela. labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo .Eminye iyabe imncane eminye njalo imkhulu .Basebenzisa leyi mitshina ukulapha izigulane .

Abezempilakahle balungisa okuncedisayo abantu abalohlupho lokuhamba, kungabe kubangelwe yingozi kumbe ngeminye imikhuhlane engenza umuntu acine engasenelisi ukusebenzisa inyawo zakhe.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha abagulayo kumbeni ukubahlola ukuthi bengabe bebulawa ngumkhuhlane wuphi

Abezimpilakahle basebenzisa imitshina eminenginengi ukulapha izigulane, ukuzihlola kumbe ukugcina abakutholileyo nxa behlola izigulane.

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola abagulayo. Bangasebenzisa imitshina ukubona ngaphakathi kumbe ukusebenzisa ukulapha abagulayo.

Abezimpilakahle bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ukuze babone ukuthi isigulane sihlutshwa yikuyini.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha okuncedisa abagulayo Kanye lokuhlola imikhuhlane eyabe ilaba gulayo

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina yakulezinsuku emincane lemikhulu. Ukuthi izigulane zelapheke kumbe bahlola ukuthi phakathi kwazo kulani.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina emincane lemikhulu. Lapha sibona imitshina emincane, leyi isetshenziswa nxa odokotela behlinza umuntu.

Nanku umbheda ohambayo osetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha izigulane lowo siyawubona ukuthi uyahamba uyakwaniswa ukufuqwa usuka laphana usiya kweyinye indawo.

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina eminengi eminye mikhulu eminye mincane ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane ukuthi zingabe zibulawa kuyini.

Imithi yakulezi nsuku iyagcinwa phakathi kwamabhokisi kumbe phakathi kwezimbodlela. Eminye imithi iyabe ingama injection yikho lapho a ama nurse athatha khona imithi iyabe iphakathi kokungama zimbodlela okuncane.

Imithi yakulezi insuku itholakala emabhokisini amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe phezulu umsebenzi walumuthi lokuthi uwunatha kanjani lokuthi ulani phakathi

Imithi yakulezi insuku isitholakala emambodleleni kodwa ke iyabe yehlukene imbala ilapha iyinto efananayo ,kuyabe kubhaliwe ngaphandle kwamambodlela ukuthi umuthi lowu ulaphani.

Imithi yakulezi nsuku iyafakwa ngaphakathi kwamambodlela ibisifakwa ngaphakathi kwebhokisi, ibhokisi lakhona beselibhalwa kuhle ngaphandle likutshengise ukuthi umuthi lowu ngowani njalo ulaphani, ungangena ngaphakathi iyakutshengisa lokuthi usebenza njani

Imithi yakulezi insuku itholakala emabhokisini amancane ayabe ebhaliwe ngaphandle, imithi wakhona, njalo phakathi kwamabhokisi kulamaphepha abe egoqele amaphilisi, ayabe enanyathiselwe ngendlela yokuthi kungangeni umoya.

Amaphilisi akulezinsuku ayagcinwa emabhokisini amahle, ayabe ebhaliwe ngaphandle ukuthi ngelani njalo ebhaliwe lokuthi ayenzwa ngani lokuthi asebenzani, anathwa njani nxa uwanatha.

Imithi yakulezinsuku iyagcinelwa phakathi kwezimbodlela eminye phakathi kwamabhokisi. Iyabe ilotshiwe phakathi kumbe ngaphandle indlela okumele uyisebenzise ngayo.

Imithi yekulezinsuku efakwe embodleleni ezilombala oyi pink. Zilotshiwe ngaphandle ukuthi zisebenzani njalo zisebenza ukwenzani.

Amaphilisi akulezi nsuku atholakala emabhokisini amancane njalo phakathi lawa kuyabe kulephepha elinamathisiweyo amaphilisi lavalwa

Imithi yakulezi insuku. Iyagcinwa emapharmacy, njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi okuncane, kumbe phakathi kwemambodlela. Kuyabe kubhaliwe ngaphandle ngamabala amancane, ukuthi ngumuthi, owani, njalo ulaphani.

Imithi yakulezinsuku itholakala emabhokisini kwesinye isikhathi kuyabe kungamaphilisi kumbe imithi enathwayo. Phandle komuthi lowu kuyabe kubhalwe kwacaca ukuthi umuthi ngowani njalo ngowabantwana kumbe ngowabantu abadala.

Imithi yakulezinsuku iyatholakala iphakathi kwamambodlela amakhulu, amancane laphakathi kwamabhokisi. Imithi le iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo njalo kuyabe kubhaliwe ngaphandle kwembodlela ukuthi umuntu lowu ulaphani.

Umuthi yesintu egcinwayo phakathi kwamabhokisi iyabe ibhaliwe ukuthi lo ngumuthi wani njalo iyabe ilotshiwe ukuthi isebenzani lokuthi uyinathwa kangaki inathwa kangaki ngelanga.

Imithi yakulezi nsuku iyabe iphakathi kwamabhokisi njalo amabhokisi lawa ayabe efakwe phakathi imbodlela. Iyabe ibhaliwe phandle imithi le ukuthi ngeyani njalo isebenzani.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emambodleleni yabhalwa phandle ukuthi ngeyani yatshengiswa njalo ukuthi phakathi kulani , phakathi kwali mbodlela lokuthi ilaphani kubhaliwe ngaphandle kwembodlela leyi.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa ezibhodleleni ezincane lezinkulu. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle kwebhodlela ukuthi ngumuthi wani usebenzani njalo.

Imithi yakulezi nsuku ihlala emabhokisini amancane . Kuyabe kungamaphilisi. Amaphilisi lawa phakathi kwalawa mabhokisi kuyabe kulamaphilisi ayabe efakwe emaphepheni ananyathiselwa ukwenzelu kuthi angangeni umoya . Phezu kwebhokisi kuyabhalwa ibizo lephilisi.

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa phakathi kwamabhokisi amahle, njalo ayabe abhaliwe ngaphandle kwawo ukuthi ngumuthi lowu ngowani.

Imithi igcinwa endlini lapha okugcinwa khona amaphilisi, kungaba kusesibhedlela kumbe lapha okuthengiswa khona amaphilisi ukwenzela ukuthi kubelula kwabagulayo nxa bewadinga amaphilisi

Imithi yakulezinsuku itholakala emambodleleni kumbeni kubengamaphilisi ayabe aphakathi kwamambodlela. Ayabe elotshiwe kubhaliwe phandle kwembodlela ukuthi amaphilisi ngawani njalo asebenzani njalo mangaki.

Imithi yakulezi nsuku iyagcinwa phakathi kwamambhodlela amambodlela lawa ayabhalwa phandle ukuthi ngumuthi mhlobobani njalo ulani phakathi.

Abezempilakahle abayenza amaphilisi lemithi bayafaka imithi embodleleni kumbe emabhokisini akhangayo njalo abhalwe kuhle ngaphandle.

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa ngaphakathi kwamabhokisi amancane. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamanye amaphepha agoqele amaphilisi ananyathiselwa ukuthi amaphilisi kawangeni moya

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini phakathi emabhokisini kuyabe kulamaphepha afakwe amaphilisi ananyathiselwa ukuze amaphilisi engangeni umoya. Phezu kwebhokisi kuyabe kubhalwe ibizo lamaphilisi lokuthi mangaki phakathi.

imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe emambodleleni ibisigcinwa kuhle phakathi kwamabhokisi ikhathibokisi yakhona izabe ibhaliwe phandle ibizo lomuthi lokuthi usebenzani

Imithi yakulezinsuku eyagcinwa ngaphakakathi kwamaphephanyana amancane. Kwesinye iskhathi iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi osebenzani.

Imithi yalezinsuku iyagcinwa phakathi kwamambodlela. Phandle sekufakwa iphepha elitshengisa ukuthi Umuthi lowu ngowani, usebenzani njalo usebenza njani

Imithi yakulezinsuku iyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo, iyabe ingamaphilisi ayabe efakwe emakhadibhokisini amancane afakwa emaphapheni ananyathiselwa ngendlela yokuthi angangeni umoya.

Amaphilisi akulezi insuku agcinwa ngaphakathi kwamabhokisi njalo ayabe efakwe ananyathiselwa kuhle ukuthi angangeni umoya .

Imithi yakulezi insuku yenziwa ibe ngamaphilisi, ibe yimithi enathwayo, engamanzi, njalo iyafakwa phakathi kwamambodlela, kumbe phakathi kwamaphepha, kumbe phakathi kwamabhokisi.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emabhokisini amabhokisi akhona ayabe engumbala omuhle Kakhulu kodwa ayabe ebhaliwe phandle ukuthi ngamaphilisi wani njalo lokuthi asebenzani lokuthi mangaki phakathi

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi. Kungaba kungamaphilisi ayabe ebhaliwe phandle ebhalwe okukhanyayo ukuthi amaphilisi lawa ngawani

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamambodlela amakhulu lamancane, ayabe etshiyene imbala ayabe ebhaliwe njalo ngaphandle ukuthi ngumuthi wani.

Imithi yakulezi insuku itholakala emambodleleni emabhokisini atshiyeneyo njalo ayabe elotshiwe phandle ukuthi ngawani lokuthi asebenza ukwenzani.

Imithi yakukezinsuku iyalungiswa ifakwe emambhododleleni , ibe sifakwa phakathi kwekhathibhokisi elincane , phandle kwekhathibhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowo ulaphani njalo phakathi ulani

Imithi yakulezi nsuku itholakala emambhodleleni iyabe ingani ingamanzi imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyani phandle lokuthi isebenzani lokuthi ilani yalungiswa ngani.

Imithi yakulezi insuku isafaka phakathi kwezigujana lezi ezilamanzi ukwenzela izigulane ezabezingasayenelisi ukuthi zithathe amaphilisi zodwa ngomlomo.

Imithi yakulezinsuku iyabe ifakhiwe emaphepheni njalo yanyanathiselwa ukuze kungangeni umoya ekwenzela ukuthi nxa umuntu esekhipha iphepha lakhona nje liyabe selingaselancedo sokumele alilahle.

Imithi yakulezi nsuku iyatholakala iphakathi kwezimbodlela . Imithi le iyabe ibhaliwe ngaphandle indlela okumele usebenzise ngayo lokuthi umuthi wakhona ngowani.

imithi yakulezi insuku iyatholakala iphakathi kwamaphepha kumbe phakathi kwamabhokisi kumbe phakathi kwamambodlela amancane iyabe ibhaliwe ngaphandle kwamphepha lawa kumbe kwamambodlela lawa ukuthi ngumuthi wani futhi usebenzani

Imithi yakulezinsuku igcinelwa phakathi kwamambodlela ayabe evaliwe ebesefakwa ngaphakathi kwamabhokisi imithi le iyabe ibhaliwe ngaphandle ukuthi ilaphani njalo ilapha abantu abangakanani

Amaphilisi akulezi nsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi amancane phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha anamathiselwe amaphilisi ukuze angangeni umoya.

Imithi yakulezi insuku iyabe iphakathi kwamambodlela ,iphakathi kwamabhokisi. Phandle kwebhokisi kuyatshengisa ukuthi umuthi lowu ngowani njalo ulaphani. Ikhona njalo imithi yakulezi insuku elapha izinyamazane okunjengezinja.

Imithi yakulezi nsuku ibuya igcinelwe phakathi kwamabhokisi njalo iyabe inanyathiselwe ukuthi ingangeni umoya okuqakathekileyo ngayo iyabe ilama phetshana phakathi wokuthi usetshenziswa njani.

Imithi yakulezi insuku iyalungiswa ifakwe phakathi kwezimbodlela ezincane, ezinkulu kumbe engamaphilisi. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa ngaphakathi kwamabhokisi. Kungaba kungamaphilisi kumbe kuyimithi ,iyabe ilotshiwe ngaphandle ukuthi ngowani .Ukwenzela ukuthi abanika amaphilisi benike abantu amaphilisi aqondileyo.

Imithi yakulezi insuku itholakala emambodleleni amancani kumbeni amambodleleni amakhulu ngaphandle kwamabhokisi lawo kuyabe kubhaliwe ibizo lamapills lokuthi asebenzani kokuthi athathwa ngabantu abangakanani

Imithi yakulezinsuku itholakala emabhokisini phakathi kumabhokisi kuyabe kulemithi ephakathi kwamambodlela engama ngamambodlela amancane amambhodlela lawa kungaba esengama injekishini

imithi yakulezi insuku icinwe phakathi kwebhokisi phakathi kwebhokisi kuyabe kule linye iphepha eliyabe ligoqhe amaphilisi lanamathiselwa ukwenzela ukuthi amaphilisi la angangeni umoya njalo ngaphanje kwebhokisi kubhaliwe ukuthi ngelani

Imithi yakulezi nsuku igcinwa ezimbodleleni ezincane lowu umuthi ungaba ngumuthi wokuthontisela kungaba kusendlebeni kumbe kuselihlweni.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwamambodlela ,iyabe ibhaliwe phandle ukuthi isebenzani njalo inathwa ngabantu abakuliphi ibanga

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emabhokisini amancane lamakhulu . Kulawo mabhokisi kuyabe kulamaphilisi ngaphakathi ayabe ephakathi kwamaphepha ayabe enamathiselwe ukuze amaphilisi engangeni umoya.

Imithi yakulezi insuku uyayithola iphakathi kwezimbodlelanyana ezincane ozokuthi uyayenelisa ukuthontisela, ngaphandle kwemithi leyi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowu uyini usebenzani.

Emafamasi kutholakala imithi eyehlukeneyo njalo eyabe iphakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe phandle ukuthi kwazakale ukuthi umuthi lo ngowani.

Amaphilisi yakulezinsuku ayagcinwa phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi ayabe ebhaliwe ukuthi, ngumhlobo uphi wamaphilisi, lokuthi asebenzani, lokuthi mangaki phakathi.

Umuthi wakulezinsuku ogcinwe ngaphakathi kwembhodlela, wabhalwa ngaphandle. Uyabe ubhaliwe ukuthi umuthi lowu ngowani njali uthiwa yini ibizo lawo.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa phakathi kwamabhokisi, amabhokisi la ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi okukhanyayo. Ukwenzela ukuthi abantu besebenzise umuthi oyiwo.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa emambhodleleni kumbe kumabhokisi atshengisa ukuthi umuthi lowo ngowani. lmithi iyelapha ubuhlungu bamadolo kumbe ubuhlungu bekhanda kumbe ukukhwehlela

Imithi yakulezi insuku uyayithola iphakathi kwamabhodlela kwesinye isikhathi kuayabe kungamaphilisi ayabe efakwe ngaphakathi kwabhodlela. Amaphilisi lawa abebhaliwe phandle ukuthi ngawani njalo mangaki unatha njani

Imithi yakulezi nsuku iyagcinwa phakathi kwezimbhodlela kungaba kungamaphilizi kumbe yimithi ephakathi, phandle iyabe ilotshiwe ngamabala akhanyayo ukuthi umuthi lo ngowani.

Imithi yakulezinsuku itholakala emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe elamanye amaphepha phakathi alamaphilisi afakwa ananyathiselwa kwenzela ukuthi amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Umntwana ongumfana ukhanya usesibhedlela lapho okugcinwa khona abantwana ulo mama wakhe. Uyakhanya umntwana ukuthi uyalulama elatshwa ngo mongikazi labo dokotela

Abantwana kuqakathekile ukuthi behanjiswe ezibhedlela kumbe emaclinika. Bayethontiselwa ukwenzela ukuthi bavikele imikhuhlane eminenginengi.

Abantwana abancani bayahlatshwa kumbe bayathontiselwa ukwenzela ukuvikela imkhuhlane enjenge polio. Lapha sibona kule injection ehlatshwa iyipolio.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana bebahambise abantwana ezibhedlela beyehlohlwa njalo beyelatshwa, behlatshwe amajekiseni ukuvikela imikhuhlane eyabe isikhona.

Libhakane elibhaliweyo ngesilungu , ukuthi abantwana, bayadlala eRwanda. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bebone ukuthi abantwana bayadlala. Bevikelekile, emikhuhlaneni, engababamba.

Kuqakathekile ukuthi omama babevakatshela ezibhedlela bediyahlolisa abantwana umkhuhlaneni etshiyeneyo njalo besiyabahlabisa ukuze abantwana bavikeleke emikhuhlaneni .

Kuqakathekile ukuthi omama balethe abantwababo emakilinika kumbe ezibhedlela ukuzohlolwa njalo ukuzobahlabisa ama injection ukuze bevikeleke emkhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bayagcina imithi, bayagcina ngaphakathi kwamafiriji ukwenzela ukuthi ingawonakali.

Abezempilakahle abasebenza la okuhlolwa khona okungaba ligazi ,umthambiso kumbe okunye okuhlolwayo .Basebenzisa Imtshina emkhulu lemncane ukuze bephume lempumela eqondileyo .

Kuqakathekile ukuthi umuntu adle izithelo, izithelo ziyalwa lemikhuhlane emzimbeni yethu, ziyayenza imizimba yethu iqine njalo.

Oweze mpilakahle udokotela uyahlolwa umtwana. Omunye njalo oweze mpilakahle, ukhona ngale usebenzisa i computer ukunanzelela ukuthi umtwana ubulawa kuyini.

Owezempilakahle kukhanya ngumongikazi usebenzisa ikhompiyutha ukubhala kumbe ukudinga okungabe kuhlupha isigulane.

Abezempilakahle abathathu abangomama kunga bengodokotela kumbe omongikazi abagqoke amabhatshi amhlophe .Yibo abasebenza ukugcina izigulane ezibhedlela.

Udokotela uhlezi esitulweni sakhe uvule icomputer yakhe ngemuva kwakhe kulekhabothi egcwele amabhuku owokusebenzisa ukulapha izigulane.

Nango owezempilakahle, osebenza lapha. Okuhlolwa khona. Kungaba ligazi, kumbe umthambiso, kwabagulayo. Uyasebenza ukuhlola, ukuthi kuyini, okungabe kuhlupha ogulayo.

Odokotela labonensi bayasiza abantu abagulayo ikakhulu laba ababefuna ukuhlinzwa bayahamba lapho okulemtshina emkhulu ukwenzela ukuthi abantu basizakale.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa kuhle uvakatshele abezempilakahle masinya ungakaguli kakhulu ukwenzela ukuthi, bayenelise ukukuncedisa umkhuhlane ungaka xhwali.

Abezempilakahle onesi Odokotela labanye abezempilakahle bayafundisana ngendlela eqondileyo eyokuyendlala umbheda wesigulane Bayafundisana kabanzi ukuthi izigulane kumele zihlale endaweni ehlanzekileyo

Bakhona abezempilakahle abasebenza ukusebenzisa imitshina emkhulu kumbe emncane. Yibo abayabe bephakathi bengenisa abantu phakathi kwemitshina le.

Ezibhedlela kulezindlu lapha okungcinwa khona abagulayo omongikazi bahlala bekhona kulezi zindlu bekhangele abagulayo bebanakekela

Kuqakathekile ukuthi emadolobheni kube lamafamasi amanengi ukwenzela ukuthi abantu bengahambi umango omude bedinga lapho abangathenga amaphilisi.

Ezibhedlela kulama pharmacy la okugcinwa khona imithi , imithi le iyabe ifakiwe phakathi kwama bhokisi kumbeni phakathi kwembodlela ugcinakale kuhle.

Ezibhedlela baya kulezindlu ezamafamasi lapha abagcina khona imithi ukwenzela ukuthi izigulane zithole imithi endaweni eseduze.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lezindlu lapha okugcinwa khona amaphilisi ukwenzela ukuthi abagulayo bengahambi imango emide besiyadinga amaphilisi.

Lapha okugcinwa khona amaphilisi yizibhedlela kumbeni ngamakilinika bayagcina endaweni ehlanzekileyo njalo ebekwe kuhle ukwenzela ukuthi nxa sebewathatha bengawadingi khatshana.

Izibhedlela ezinengi, zilazo indawo lapha ezigcina khona amaphilisi. Ukwenzela ukuthi abagulayo bawathole amaphilisi eduze , ukwenzela ukuthi bengabambi umango besiyadinga amaphilisi.

E pharmacy kulapho okugcinwa khona amaphilisi. Nxa umuntu efuna ukuthenga amaphilisi uyahamba epharmacy, njalo epharmacy imithi iyafakwa ngendlela eyokuthi abathengisayo bayayibona kuhle.

Lapho okugcinwa khona amaphilisi akuthengiswa nje amaphilisi kuphela, kulokuthengiswayo okunengi okunjengamafutha ,uchago lwabantwana kumbeni lokokugeza, lokokusebenzesa ukugeza lokokugcoba.

Kukhona okugcinwa khona amaphilisi. Kuyabekulamakhabothi afakwa amaphilisi. Njalo amaphilisi la ayabe elapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ayatholakala endaweni la okugcinwa khona amaphilisi.

Emadolobheni amanengi uyatholakala amafamasi amanengi lawo abesindawo ezitshiyeneyo bathengisa amaphilisi ayehlukeneyo kwonke lemithi uyayithola phakathi kwefamasi.

Lapho okugcinwa khona amaphilisi. Bawagcina ngendlela yokuthi bafaka amaphilisi afanayo endaweni enye bafake amanye endaweni enye ukwenzela ukuthi kubelula nxa uthatha amaphilisi njalo amaphilisi ayabe ebhaliwe phandle ukuthi ngawani.

Efamasi kutholakala amaphilisi ayehlukeneyo ayabe esezimbodleleni amanye esemabhokisini alapha imkhuhlane eyehlukeneyo.

Kulebhakane elitshengisela ukuthi usufikile esibhedlela seSangwe, njalo bayatshengisa ngaphansi kwakhona ukuthi ungafika kulesosibhedlela utholani kiso kubhaliwe ebhakaneni laleli.

lapha okuthengiswa khona amaphilisi akuthengiswa amaphilisi kuphela kuyatholakala njalo izinto ezinjengochago lwabantwana abancinyane lesepha zokugezisa lokunye okokusebenzisa

Ibhakani elitshengisa ukuthi kulefamasi. Efamasi kuthengiswa amaphilisi . Kwenzelwa ukuthi abagulayo bathole amaphilisi efamasi ukuze bengayi khatshana.

Emafamasi uthola amaphilisi ayehlukeneyo ayabe ephakathi kwamabhokisini, amabhokisi la ayabe ebhaliwe ngaphandle ukuthi ngamaphilisi mhlobo bani okokuthi othengisayo uyathatha kuphela ibhokisi eliyabe libhalwe umuthi wakhona phansi.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lebhakane, ibhakane elitshengisa ibizo lesibhedlela lezinto ezitholakala kulapho sibhedlela njengokuba isibhedlela siyanika yini omama uncedo lokuthi bebelethele khona lokunye okutshiyeneyo.

Efamasi kutholakala imithi eyehlukeneyo eyakulezi insuku, iyabe igcinwe phakathi kwamabhokisi ayehlukeneyo njalo amabhokisi amahle.

Ezibhedlela kuyatholakala indawo lapho okugcinwa khona amaphilisi amaphilisi lawo ayabe elotshiwe ngaphandle ukuba ngawani kuba lula kobo mongikazi nxa bethatha umuthi lowo ekhabothini.

Izisebenzi ze"pharmacy" zilolwazi ngamaphilisi njalo nxa ziwabeka emakhabothini. Ziyabeka amaphilisi ngendlela eyayo wodwa ngoba ayabe ebhaliwe emabhokisini kucaca.

Abezempilakhle balesikhathi lapho abaphuma khona ezibhedlela belande abantu endaweni zabo befike bexoxisane labantu ngendlela abaziphatha ngayo lendlela abangaziphatha ngayo ukwenzela ukuthi kuvikeleke imikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi bephume ezibhedlela bahambe befundisa umphakathi ngokuqakatheka kokuzivikela emkhuhlaneni lendlela abangazivikela ngazo emikhuhlaneni eminenginengi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle behambe lapho okulabantu khona emavinkilini, emisebenzini yabo besiyabahlola, besiyabacebisa njalo ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle lokugcina impilo yakho.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe baye lapho okuhlala khona abantu, beyeba fundisa ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle lokubafundisa ngeminye imikhuhlane indlela ongazivikela ngazo.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi babuthanise abantu bebafundisa ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle. Bebatshela njalo lemikhuhlane okumele bayinanzelele.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe lapha okulabantu khona, kungaba ngabantwana abasakhulayo bayabalanda bebafundise ngokuziphatha kuhle ukwenzela ukuvikela imikhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilakahle bayafundisa omama abalabantwana ngokuphatha kuhle abantwana, ngokuqakatheka kokuhambisa abantwana kwabezempilakahle ukuthi bayehlolwa njalo behlatshwe kumbe bathontiselwe amainjection afaneleyo.

Abezempilakahle kukeskhathi lapho abaphuma khona belanda omama emavenkilini lasezindlini zabo bexoxisana labo ngedlela abangaphatha ngazokuhle abantwana

Abezempilakahle babeka eceleni ilanga ele"condom" ukwenzela ukuthi bafundise abantu ngokuqakatheka kokugqoka i"condom" lokuzivikela emikhuhlaneni ongawuthola ungasagqokanga le"condom".

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela ngokwesinye isikhathi behambe phandle belande abantu bebafundise ngemikhuhlane kumbe ngokuziphatha kuhle okungenza ukuthi kuvikelekele imikhuhlane.

abezempilakahle bayaphuma esibhedlela behamba besiyadinga omama abalabantwana benceda abantwana ngokuba thontisela lokubahlaba amanjekitshini ukuze abantwana bavilekele emikhuhlaneni

Abezempilakahle omongikazi labodokotela bayahamba ezigabeni zabantu .Besiyafundisa abantu ,besiyahlola abantu .Njalo lokubahlaba amajekiseni avikela imkhuhlane ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi kufakwe amabhakani njengelana elikhanyayo ukwenzela ukuthi kube Lula nxa abantu bedinga izindawo njengala nxa ufunaukiya epost office kutshengisiwe ukuthi uhamba njani

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela belande omama abalabantwana esigabeni zabo ukuze beyelapha kumbe bethontisele lokuhlana abantwana amajekiseni

Omama kuqakathekile ukuthi bafundiswe ikakhulu ngokwecansi lemikhuhlane abangayithola nxa besecansini kumbe bafundiswe njalo ngokugcina abantwana lokuzivikela ukuthi bengazithwali.

Abantwana abangama ntombazana kumele. bafundiswe indlela abaziphatha ngayo nxa beseskhathini .Njalo kumele kunanzelelwe ukuthi balazo izinto zokusebenzisa ukwenzela ukuthi baphatheke kuhle .

Kuqakathekile ukuthi amantombazana asakhulayo baxoxe ngezencansi, bebonisana bebonke okwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu abangomama labo bafundiswe ngokwecansi langokuzithwala Kanye lendlela okumele baziphathe ngayo nxa besesikhathini lemkhuhlane abangayizuza.

kuqakathekile ukuthi abesivazana bafundiwe kabanzi ngokuzigcina kuhle ikakhulu kwecansi lokugeza ukwenzela ukuvikela imkhuhlane abangayithola ngokwecansi

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi bafundise amankazana labafana ukwenzela ukuthi bazi ukuziphatha ikakhulu okuyela ezemacansini.

Omama abasakhulayo kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngendlela zokuziphatha kuhle, ikakhulu emacansini lokuthi nxa besesikhathini baziphatha njani labantwababo ukuthi babakhulisa njani.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abafundi indlela zocansi lendlela abaziphatha ngayo ikakhulu amantombazana nxa besesikhathini.

Abafana lamankazana kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela yokuziphatha, ikakhulu okwecansi, kumbe amankazana nxa esesikhathini afundiswe ukuqakatheke njani ukuthi baziphathe kuhle ngalesosikhathi.

Kuqakathekile ukuthi obaba labo bafundiswe ngokuqakatheka kokuzigcina kuhle okwecansi, kumele babekwazi ukuthi kumele baziphathe njani.

Abantwana abangama nkazana kuqakathekile ukuthi bafundiswe kanye labanye abangaso mankazana ukuqakatheka ukuziphatha kuhle nxa besesikhathini.

Kuqakathekile lakho ukuthi abangobaba bafundiswe ikakhulu ngokuziphatha kuhle ngokwecansi, ukwenzela ukuvikela imkhuhlane abangahlangana layo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bebanga eliphansi bafunde ezikolo ngapha bephiwa ukudla okuyakha umzimba abazali bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphathakuhle lokusebenziswa kwezinto eziyenza ukuthi bagcine kuhle imuli yabo

Kuqakathekile ukuthi umama lobaba labezempilakahle baxoxisane ngezocansi kungela mahloni phakathi ukwenzela ukuvikela imikhuhlane.

Omama labobaba kumele bafundiswe babelolwazi lwezempilakahle ukuthi kumele bazigcine njani. Bafundiswe ngokwemacansi, bafundiswe njalo ngokuphathana kuhle.

kuqakatheklile ukufundisa obaba labo mama ngemikhuhlane etholakala ngokwecansini kuqakathekile njalo ukubafundisa ngokuziphatha kuhle ngokwecansi

Kuqakathekile ukuthi kufundiswe abesifazana ngoba imkhuhlane etholakalayo emacansini njalo befundiswe ngendlela zokuthi bengazivikela njani ukuze bengaguli imkhuhlane

Abathanda ukudlala imidlalo, kuqakathekile ukuthi bagqoke okokuvikela. Kungaba kusemadolweni, kusezandleni kumbe kusenyaweni ukwenzela ukuthi nxa engawa ngendololwane ukwanise ukuthi ivikeleke

Kuqakathekile ukuthi abadlali abathanda okwemidlalo behlale imizimba yabo ihlanzekile njalo iqinile benatha amanzi kakhulu.

Abathanda ezemidlalo bahlala besenza imidlalo yabo kuqakathekile ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile. Lokho bangakwenza ngokudla ukudla okwakha umzimba.

Ukuze bebone ukuthi isigulane sigulani kwesinye isikhathi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukuhlola ukuthi isigulane sibulawa ngumkhuhlane onjani, njalo ukuliphi izinga lowo umkhuhlane.

ukuze odokotela bazi ukuthi umuntu uphefumula njani bayasebenzisa umshina omncane ukufaka phezu komuntu ukuthi bazwe ukuthi umuntu lowu uphefumula kanjani

Ibhakani elitshengisa abezempilakahle abasebenzisa imitshina emikhulu ukuthi basenza njani isigulani basebenzisa imitshina ukukhangela imikhuhlane yezigulani

Leli libhakane elitshengisa ukuthi udokotela usebenza njani nxa esebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuhlola isigulane.

Udokotela usebenzisa umtshina omncane ukukhangela phakathi kwendlebe yesigulani ukuthi kungabe kulani isigulane silalele okutshiwo ngudokotela.

Izihlahla zeganga lotshani beganga kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bayatshisa utshani bethathe umlotha wakhona abanye kanti bathatha amahlamvu bewabilise bethathe umsobho wakhona bewunathe.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo . Kungasetshenziswa amahlamvu ezihlahla, impande zezihlahla.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo, amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla ayalapha imikhuhlane iphele.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo amanye amahlamvu ayasebenza nje nxa abantu bengawafaka emanzini bebaphe umhluzi wakhona

Amahlamvu ezihlahla lotshani obunye obuphuma phansi kuyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo obunye utshani buyatshiswa bube ngumlotha besebufakwa esilondeni.

Imithi yesintu iyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Kungaba kungamahlamvu ,kumbe amaluba ,kumbe impande zezihlahla. Yizo ezisebenzayo ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasetshenziswa njengemithi yesintu kanye lamaxolo ezihlahla kanye lempande zakhona. Amahlamvu bayakwanisa ukuthi uwahlafune nje ubusulapha umkhuhlane onjengamadlala lokunye okwehlukeneyo.

Abasebenzisa imithi yesintu ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo, basebenzisa, kungaba ngamahlamvu, amaluba, kumbe ayezihlahla, kumbe impande zezihlahla ziyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza kakhulu ,ekulapheni imikhuhlane eyehlukeneyo. Abanye bayawafaka phakathi kwamanzi bebesebenatha umhluzi wakhona yiwo uya olaphayo.

Imithi yesintu iyalungiswa ifakwe embodleleni ,ukwenzela ukuthi isetshenziswe kuhle. Njalo iyabe isifakiwe lokuthi isebenza njani .

Izihlahla zeganga ziyayenelisa ukuba yimithi yesintu ziyathathwa zifakwe kuma "machine" zifakwe emambhodleleni bese sizisebenzisa engani sisebenza imithi yakulezi nsuku.

Imithi yesintu esilungisiwe yaba ngamanzi eyinye yaba ngamaphilisi ukuze kubelula abantu nxa bewusebenzisa, njalo uyabe ubhaliwe ukuthi usebenza njani ngaphandle kwawo.

Isihlahla sonke nje siyasiza ikakhulu amahlamvu lamaluba aso konke kuyalapha, kulapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo.

Imithi yesintu abanye abayisebenzisi injalo ingamahlamvu abanye bayayicholisisa isale isiyimpuphu sokusiba lula ukusebenzisa lowo muthi.

imithi yesintu esiyenzwe ngezinga eliphezulu eminye yakhona yafakwa phakathi kwezigubhu eminye yafakwa phakathi kwembodlela ezincane eminye njalo yimithi yokuthi siyaxubha ngayo eminye siyagcoba

Imithi yesintu ayisebenzi kuphela ukulapha, iyasebenza lokuxhubha amazinyo loku gcoba. Lapha iyabe isilungisiwe yafakwa ema mbodleleni amahle.

Imithi yesintu, iyalungiswa ize ibengamanzi kumbe ngamaphilisi. Ibisifakwa njalo, ezimbodleleni ezinhle.

Imithi yesintu kungaba zimpande, amaxolo, amahlamvu aselungisiwe afakwa emambodleleni ukwenzela ukuthi kubelula nxa abantu sebeyisebenzisa.

Eminye esiyithola emambodleleni iyabe ingeyesintu, iyabe isilungisiwe yafakwakuhle emambodleleni yalotshwa kuhle phandle ukuthi ngeyani, yona kodwa ingeyesintu kuyabe kungaso mahlamvu, sekhanyiwe kuhle.

Imithi yesintu kungaba zimpande kumbe ngamahlamvu ayalungiswa efakwe emitshineni akhanywe abengamanzi, ebesefakwa ezimbodleleni ebhalwe ukuthi asebenzani njalo ngumuthi wani.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa emtshineni yasifakwa emambhodleleni, yabhalwa kuhle phezu ukuthi abantu babone ukuthi ngowani njalo isebenza njani.

Imithi yesintu esilungisiwe yaba ngamaphilizi kuyabe kungamahlamvu, asecholiwe ayenzwa amaphilizi, kwenzela kubelula nxa abantu sebewusebenzisa.

Imithi yesintu esilungisiwe yaba ngamaphilisi yaba ngamanzi yafakwa ezigubhini yasilotshwa ngaphandle ukuthi isebenzani njalo yalungiswa ngani ukwenzela ukuthi kube lula nxa abantu sebeyisebenzisa.

Eminye imithi yesintu iyalungiswa icine engani ngeyesikhiwa isifakwe phakathi kwemitshina ibe isixubhisa amazinyo eminye yakhona besesiyigcoba njengama futha.

Abasebenzisa imithi yesintu bayathatha amaxolo ezihlahla impande zezihlahla amaluba ezihlahla kanye lamahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi nengi.

Imithi yesintu bayenelisa ukuthi bathathe amahlamvu bawalungise. Bawacole bawafake emaphepheni, besebewathengisake kuhle. Ukunzela ukuthi abantu bawabhale bawalobe kukhanya ukuthi ngawani.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa ema mbodleleni ukuze isebenziswe kuhle iyabe ibhaliwe ngaphandle ukuthi imithi lemithi isebenzani njalo yalungiswa njani njalo yalungiswa ngaphi

Imithi yesintu osulungisiwe wafakwa embodleleni njalo usubhaliwe ukuthi usentshenziswa njani. Kuyenza umuntu owusebenzisayo awusebenzise elandela okubhaliweyo embodleleni.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa phakathi kwezimbodlela ezincane iyabhalwa ngaphandle ukuthi ngeyani njalo iyenzwe ngani ukwenzela ukuthi abantu basebenzise bekwazi ukuthi basebenzisani

Kuqakathekile ukuthi abantu besebenzise imithi yesintu ukwenzela ukuthi bengahambi ezibhedlela besiya sikwa kwesinye isikhathi ungasebenzisa umuthi wesintu uyabe usuzincedile

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza kakhulu ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo kwesinye isikhathi amahlamvu bayawabilisa benathe umhluzi wakhona yiwo oyabe uselapha.

Izihlahlakazana ezinengi ziyimithi yesintu ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo abanye bayazifaka nje emanzini besebethatha amanzi lawana besebenzisa

Izihlahla ziyasebenza kakhulu ekulapheni imikhuhlane eyehlukeneyo, amahlamvu ezihlahla ayalapha, impande zezihlahla ziyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Imithi yesintu itholakala egangeni ikakhulu amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abanye bayawatshisa abanye njalo bayawabilisa.

Abasebenzisa imithi yesintu baqala bethathe, kungaba ngamahlamvu, kumbe ngamaluba, besebewagiga bewayenza impuphu, ukwenzela ukuthi asebenze kuhle.

Izihlahlakazana ezinengi lotshani obunengi buyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Iyakwanisa ukuthi bethathe umsobho wakhona bawunathise umuntu asile.

Abasenzisa imithi yesintu, bathatha amahlamvu ezihlahlakazana kumbe impande zezihlahlakazana besenzise zona ukulapha imkhuhlane ethize.

Umuthi wesintu osebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo kwesinye isikhathi iyafakwa emanzini ibisisebenziswa ukulapha ukufakwa ezilondeni kumbeni ukunatha

Abasebenzisa imithi yesintu basebenzisa amahlamvu ezihlahla. Amahlamvu ezihlahla asebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo enjengokulapha isisu, enelisa njalo ukulapha lezilonda.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo, abanye amahlamvu bayaphombu kuwa hlafuna kuphela baginye umhluzi wamahlamvu lowa yiwo olaphayo imkhuhlane ehlukeneyo.

Imithi eyesintu itholakala la okulezihlahla khona kungaba yisihlahlakazana esilombala oluhlaza okungasebenza amahlamvu esihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Izihlahla ezitshiyeneyo ziyalapha abagulayo imikhuhlane eyehlukeneyo. Amahlamvu esihlahla alpha imikhuhlane, amaxolo lawo ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amaluba ezihlahla kanye lamahlamvu akhona ayayenelisa ukulapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo enjenge zisu, ukulapha izilonda lokunye okuhlukeneyo.

Abantu bayahlanyela izihlahlakazana emakhaya abo kumbe emasimini ezisebenza ukulapha amahlamvu ayasebenza ukulapha imkhuhlane eyehlukeneyo kukanye lempande lazo ziyasebenza ukulapha eminye imkhuhlani.

Izihlahla ezitshiyeneyo lamahlamvu azo zilapha okutshiyeneyo amanye amahlamvu ayalapha izilonda amanye ayalapha izisu amanye njalo ayabiliswa amanye amahlamvu ayatshiswa.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi nengi. Bayisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo, abanye bayatshisa amahlamvu ukuze asebenziseke lula.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo enjengo kulapha isisu, izilonda lokunye okwehlukeneyo.

Imithi yesintu iyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Okusebenzayo kuyaba kungamahlamvu kwesinye iskhathi amaluba ayasebenza lawo.

Ngemva kokuthatha amahlamvu kumbe impande egangeni abasebenzisa imithi yesintu bayahamba layo endlini beyeyigiga bayichole ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi usentshenziswe.

Amaluba ezihlahla kanye lamahlamvu ezihlahla .Ayasebenza ukulapha imkhuhlane eyehlukeneyo .Bayasebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo .Abanye bayakhama amahlamvu aphume umsobho abanye bayatshisa njalo ukuthi asebenze ngendlela elula .

Izihlahla lotshani lamaluba kuyasebenza ukulapha abantu abagulayo, kusebenza ukulapha um'khuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayakhanywa abe ngumsobho abe esenathwa. Ayalapha imikhuhlane eyehlukeneyo enjengesisu, izilonda lokunye okutshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza kakhulu ukupha imikhuhlane eyehlukeneyo . Kwesinye isikhathi amahlamvu ayagigwa abengumhluzi ebesefakwa ezimbodleleni.

Abasebenzisa imithi yesintu basebenzisa amahlamvu esihlahla kungaba yimpande zezihlahla ukulapha imikhuhlane ehluke hlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula esebenzise imithi yesintu. Lapha siyabona kule mahlamvu aluhlaza abantu bayasebenzisa amahlamvu lawa nxa bekhwehlela kumbe bebulawa yizisu.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amahlamvu ayasebenza entweni ezitshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla kumbe amaluba ezihlahla ayasebenza ukulapha imkhuhlane eyehlukehlukeneyo. Kwesinye isikhathi amahlamvu uyaphonguthatha uhlafune nje ayalapha kunjalo

Abantu bayasebenzisa imithi yesintu. Amahlamvu ayasebenza ukulapha izinto ezinengi. Ayalapha izilonda, ukuwaxhwathisa unathe kungalapha isisu.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo abanye bayayifaka emanzini abilayo abanye njalo bayayidla injalo.

Eminye imithi yesintu iyatholakala lapha okuhlala khona abantu. Amaluba abawafaka phandle ayayenza imithi yesintu. Ayabe eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Imithi yesintu iyasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo impande zezihlahla amahlamvu kanye lamaluba ezihlahla kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuthi ungalatshwa ngemithi yesintu umkhuhlane uphele.